Obutaasa obuteekeddwamu ebibala eby'enjawulo era nga biri mu langi ez'enjawulo kuliko kaamulali omumyufu, kuliko kaamulali owa kiragala, kuliko kkaloti eza orange, cucumber wa kiragala n'ebirala ebirala.

Ebiyiriro by'amazzi agalabika obulungi ddala era nga gatukula, bikulukutira mu njazi wakati ezaawuddwamu n'amazzi gano, enjazi zino zonna ziriko omuddo ogwakiragala, era ng'amazzi gano gye gava eriyo emiti n'omuddo ogwakiragala.

Ku mabbali g'amazzi wasimbiddwawo eryato. Eryato lino lirina ebintu ebiririmu munda, we lisimbiddwa waliwo omuddo era ng'omuddo guno gumera ku nnyanja. Wabbali w'eryato lino waliwo enkasi era nga mu mazzi munda esimbiddwayo emiti.

Ekizimbe ekirabika obulungi era nga kigazi kiserekeddwa amabaati amamyufu. Waggulu ku kizimbe kino kuliko emisaalaba ekiraga nti Kkereziya. Mu maaso g'ekizimbe kino waliwo obusubi obwakiragala omulungi n'emiti emitonotono egyesudde amabanga nga kuliko ebikoola ebyakiragala. Mu maaso g'ekizimbe kino waliwo amadaala agatambulirwako okuyingira oba okufuluma mu kizimbe mu busubi wakati era nga mu maaso g'amadaala gano eriyo omuddo ogwa kiragala alabika obulungi n'ebitooke.

Mu muddo ogulabika obulungi ennyo ogulimu obusubi ng'obumu buwanvuyirivu wayimiriddewo empologoma, empologoma eno eyasamye era nga mu bulago eyina ebyoya bingi. Empologoma eno nsolo ya ku ttale ate nga nsolo nkwambwe nnyo wabula muziro ogweddirwa mu Buganda.

Enjovu n'omwana gwayo ziri mu mazzi zitambula, mu maaso gaazo eriyo ekinyonyi ekirina langi enjeru n'ezirugavu, kikutamye kinywa mazzi. Ku ludda olulala olw'amazzi gano eriyo envubu etudde mu mazzi era nga ku mabbali g'envubu eno eriyo ensolo endala; ezimu zitudde, ezimu ziyimiridde.

Akalippagano k'emmotoka za takisi ezisaabaza abantu. We ziri waliwo n'ababboodabooda abaweese abasaabaze, waliwo emmotoka endala entono ku mabbali era nga ne ku mabbali erudda olulala eriyo abantu abatudde nga batunda ebyamaguzi; batudde wansi wa ambuleera kuba zibayambako ku musana n'ekisiikirize.

Omuvubuka ayambadde engoye z'abasambi b'omupiira eziri mu langi eya kyenvu n'eya kiragala era ng'essaati gy'ayambadde ewandiikiddwako ebigambo ebyeru. Omuvubuka ono w'ayimiridde emikono gye agiwanise, n'okugulu okumu akuwanise akutuuzizza ku mupiira. W'ayimiridde emabega eriyo emiti era nga giyina amatabi aga kiragala sso ng'eriyo n'ekimuli ekiyina ebimuli ebimyufu.

Omuntu ayambadde jaketi eya orange, ku mutwe gwe ataddeko akakoofiira akeeru akalimu ebimuli ebya orange, awanise emikono gye era nga mu ngalo ze akwatiddemu omupiira oguwandiikiddwako ebigambo nga biddugavu. Mu maaso ge waliwo ggoolo era nga'alaga nti ayagala kuteeba mu ggoolo.

Ku ttale ewali omuddo ogwakiragala wayimiriddewo ekinyonyi ekiwanise ebiwawaatiro mu bbanga. Ku mimwa gy'ekinyonyi kino kiyina ebintu bye kikutte era nga mu mabbali g'ekinyonyi kino oludda luli, eriyo ebitooke, eriyo omuddo omukulu ddala eriyo n'obuti obutonotono.

Mu kibiina omuli abayizi abambadde yunifoomu enjeru waggulu ne kitaka wansi. Abamu ku bayizi bano bawanise emikono mu bbanga era ng'abamu ku ntebe we batudde waliwo ebitabo, omu ku bayizi bano ku mutwe gwe ataddeko enkoofiira eya kitaka era ng'ayambadde essweta eya kitaka erimu ebikuubo ebya kyenvu. Entunula y'abayizi bano mu kibiina eraga nti mulimu omusomesa.

Abavubuka babiri ng'omu ayimiridde ewali ensuwa ng'emabega we eriyo amataffaali, omulala akutte wheelbarrow ayiwa mataffaali era nga w'ali aliraanye ttanuulu ey'amataffaali. Mu maaso ga ttanuulu eno eriyo omusajja atambula. Emabega wa ttanuulu eno eriyo amayumba n'obuyumba obulala obutonotono.

Omusiri gwa kasaooli ogulabika obulungi ogulina ebikoola ebigimu era ebirabikira ddala obulungi, kasooli ono alabika ng'akyali muto kasooli alimibwa era ng'atundibwa ng'ekyamaguzi sso ng'ate avaamu n'obuwunga obukola emmere.

Amakerenda agaterekeddwa mu langi ez'enjawulo okuli aga kyenvu, okuli aga bbulu, ameeru, amamyufu, aga ppinki ow'amazzi, era nga mulimu ne capsules eza maroon, n'enjeru. Amakerenda gano ddagala era nga tugakozesa okwejjanjaba.